Bisolo bimali biliko michinga ni ziziga bili muchi tangata kyegameezi kutulo kuliko bunyasi buleyi ni dayi iliyo bisaala biliko zisha zabako ni gamaatu.

Inyanza ilimo meezi baatu balimo mumezi kutulo kuliko lulwanda ni gamabaale magali baatu bali kulugudo ni bumanvulu balala bikaalemo bandi bali kujenda.

Umuutu agwatile i'kofila ne zingubo zimali e'kaale a'nze kuluuzi muchiyu cha kadiwa, kutuulo kuliko bivela bigali babibusa muchifo mwongene ni babaatu bemilewo ni bifata bilimo bitu, i'maaso iliyo bichafu bindi nga bivela bidomolo, kutuulo kwe chiyu kuliko ku'pipe kuwaanga

Imeeza bahaka ilangi kungagi bakubako kyiitu ne bahaka ilangi iliko bubuga batako ni bugosi kwigidini kuliko kapapula bahandikagako bilomo ni biyuuma bindi bili mungagi

I'nyanza ye gameezi yakolele mayengo ku'ngaji ilimo bitu bimali, umutu emile a'gati agwatile zingubo zimali asudile lusaala mungaji, mungaji mulimo namufeli abowele bi nyanza yakasile

Bisala bileyi bigali hagati haliwo lugudo kutulo kuliko zinzu ziliko mabaati mawanga idayi iliyo zikungu ziliko bisaala mungagi mwakolagile namufeli umuwanga.

Umutu nga ahambile inyeni mukono gongene mulala ahambile muchinga inyeni ilimo biwanga, bimali yasamile iminwa idayi iligayo butonyeza buwanga bugali.

Baana bagali bali kudima ku lugudo lwe litaaka bagwatile zingubo ze zilangi zingali kutilo kwenzila kuliko binyaasi bilala byayoma bindi bikyili bilayi ni bisaala bileyi biliko zisha ni daayi iliyo inzu bayombekela litaaka.